Isikolo semfundo yaphansi sihlanzekile akula idoti lezibi okukhanyayo, kuyinto enhle ukuthi abantwana lababalisi bahlale endaweni ehlanzekileyo ekuvikeleni lasemkhuhlani engabuya lalezo zibi eziyabe zigcwele indawo yonke.

Isikolo semfundo yaphezulu esilezitezi ezimbili. Sihle isikolo, asilangcekeza. Kuyinto enhle, ejabulisayo ukuthi isikolo sihlale sihlanzekile sisihle.